Namuhla odokotela batholakale behlola omama abazithweleyo ukuba abanye bakhona bengabe bebhalisile yini ngoba inengi labo mama alihambi ukuyabhalisa esibhedlela ngeskhathi

Ukuba ngudokotela kudingakala umuntu obekezelayo, ngobisikhathi esinengi, inengi labantwana ulithola seliyeqayeqa ngenxa yokwesaba imijovo. Imijovo le iyanceda kanjalo iyaphathisa abantwana ukuba bangazelwa yimikhuhlane eminenginengi.

Odokotela bagqoka lokhu ukwenzela ukuba bazivikele emkhuhlaneni emnengi etholakala ezibhedlela, bagqoka amagilavusi ezandleni besebegqoka lokunye njalo emzimbeni okulemibala enjenge sibhakabhaka.

Udokotela uhlaba omunye wabomama olesifo setshukela. Itshukela iyayehlisa umzimba kanjalo iyakhubaza umzimba. Ngakho wonke umuntu kumele aqaphele ukudla akudlayo.

Omongikazi kuzozonke izibhedlela balamalungelo okuba bagqoke impahla ezibavikela emkhuhlaneni abangayithola kuzigulane ezitshiyeneyo. Lokho kuluncedo ukuze labo bazivikele, bengasuki sebegula sebelaliswa ezibhedlela.

Umntwana bathe bezama ukumhlaba esibhedlela befuna ukumvikela emkhuhlaneni osubhahile owendingindi wawuhlaba umkhosi wawulawula angani ngumuntu ogwazwa ngomkhonto. Kasakhalanga nje lonina usele ethithibele.

Ngokuna kwezulu elikhulu uhulumende uye waxwayisa izakhamizi ukuba ziyakhele izigulane amadamu okutholakala kwamanzi ukuba lapho engasekho awehulumende kutholakale amanye ezindaweni eziseduze.

IWASAC lilunga leRwanda elikhangelane lokulethela umphakathi amanzi ahlambulukileyo. Lokhu kakhulu kukhuthazwa nguhulumende ukuba umphakathi laye athole amanzi ahlambulukileyo angeke amgulise.

Omongikazi bayaceliswa njalo ukuba abantwana bengasuki bebuya bodwa esibhedlela kodwa bephelekezelwe ngabazali babo ukuze bezothola usizo. Lokhu kunceda njalo ukuba abazali babantwana bathole olunye ulwazi ngemikhuhlane ebulala abantwababo.

Ngokufika komkhuhlane we covid, abazali sebephiwe izixwayiso ezibhedlela, ukuba baphathe kanjani abantwana besezindlini zabo. Kumele babafake izivalamlomo emlonyeni ukuze bebavikele kulabo abakhwehlelayo kanjalo bebagezise lezandla bananzelele ukuba abantwana ababambani izandla ngazo zonke izikhathi ukuze bazivikele kulomkhuhlane.

Odokotela abanengi bakhuthaza inengi labomama ukuba babambe abantwana lapho besamukela okunathwayo okuphilisayo emzimbeni kanjalo ngoba inengi labantwana lisuka ligijime gijime ligcwale indawo yonke.

Uhulumende ucebisa kakhulu labo abasebenzisa izidakamizwa ,ukuba bazihloniphe kanjalo bezinanzelele ngempilo yabo lelakusasalabo .Ucebisa kanjalo labo abahlanyela izihlahla ezithile ukuba bazame ngamandla ukuvikela umphakathi.

Omongikazi kwesinye isibhedlela bebela bodokotela abavelela kwamanye amazwe befunda kakhulukazi ngomkhuhlane wegqondo ,emveni kokuba kutholakale izigulane ezinengi zisiza kulesi sibhedlela ukuba zizothola usizo

Odokotela bayakhuthaza njalo ukuba labo abalomkhuhlane wengqondo bahlalahlale becetshiswa ngomongikazi, bekhuluma labo bebahlola ukuba bayakwanisa yini ukuba banathe amaphilisi abo ngesikhathi.

Umongikazi labodokotela abanengi bayakhuthaza njalo ukuba izigulane zigcine izindawo zazo zezibhedlela zihlanzekile. Lokhu kuzancedisa ukuba imikhuhlane iphunguleke ezibhedlela.

Abantwana abancane batholakala ezibhedlela beselatshwa imikhuhlane efanana labo pholiyo, omalaliya lamanye njalo amagcikwane atholakala emzimbeni, lokhu kuphathelane lokuba uhulumende eyabe elayele abazali babo.

Kulabo abathanyela ezibhedlela , bakhuthazwa njalo nje ukuthi batshiye izibhedlela zihlanzekile ukuze imikhuhlane ingacini isibamba isgulani esezisila kanti njalo zivikelwe emikhuhlaneni eminengi.

Odokotela esibhedlela babonakale begqoke okokuzivikela kanjalo bebhala impumela zalabo abagulayo besezibhedlela ukwenzela ukubana abanye abakhona asebengani sebengcono baphangise ukukhitshwa ezibhedlela.

Isibhedlela esikhulu esingcelane lomgwaqo sesiphelile ukwakhiwa lesi sibhedlela sikhangelele ukuba sibe ngesabo mama ababelethayo. Lesi sibhedlela silezinye zezindawo lapho okugcinwela khona abantwana abancane.

Inengi labomama likhuthazwa ukuba liyehlolwa imikhuhlane ephathelana lesibeletho ezibhedlela ezinkulu. Lokhu kulandelwa yikuba omama abanengi sebebulawe yisifo semvukuzane bengelalo ulwazi. Kanjalo, lokhu kuyancedisa ukuba lumkhuhlane uma utholakala masinyane, omama baluthole usizo ezibhedlela.

Odokotela bakhuthazwa ukuba emveni okubana beqede ukuthatha amagazi sebewahlola, bagqoke okokuzivikela ezandleni kunye lasemlonyeni ukuze labo bangacini sebethatha imkhuhlane.

Kutholakale omunye wabomama osile engozini yomgwaqo eyesabekayo. Esebhanditshwe ikhanda ngabomongikazi esibhedlela esikhulu. Umkakhe ubonakale laye emi lapho eceleni eduze kwakhe, etshengisela ukuba akayi ndawo.

Inengi labomama liyakhuthazwa njalo ngabodokotela, ukuba libuye ezibhedlela lizethola okunye okuthiwa yiluphu. Lokhu kuncedisa enzalweni, ukuba omama abanengi bangazali bengazimiselanga.

Lo umuthi uncedisa kakhulu labo abalesifo samehlo. Ubizwa kuthiwa yiCiprofloxacin, uyathelwa phakathi kwelihlo. Kanjalo uncedisa labo ababulawa ngamehlo amehlo abo angahlali kanjalo ekhala izinyembezi.

Umuthi lowu welapha kakhulu abantu abaphathelane lomkhuhlane wezifuba, kungaba ngabantwana, kungaba ngabantu abadala lokhu kuyanceda ukuthi bangacini sebegijima sebesiya ezibhedlela kungela mali.

Ukuna kwezulu elinengi sokubangele ukuthi kugcwale izibungwana ezinengi. Kungakho iFamily guard isilethulela njalo eminye yemithi encedisa ukubulala lezi zibungwana ezihlupha izakhamizi zingena ezindlini zabo.

Lumuthi ophakathi kwegabha eliluhlaza okwesibhakabhaka, uncedisa labo abagijinyiswa yizisu, kanjalo ozwa isisu sakhe sibuhlungu. Kakhulu uyancedisa ukubana isisu siphole masinyane.

Nanka amaphilisi afika inani elilitshumi lambili. Lawa amaphilisi ancedisa kulabo ababulawa ngamaqolo, abazwa ubuhlungu kanjalo abazwa umzimba ungaqedakali. Ungawanatha kumele uwanathe lamanzi amanengi.

Uhulumende ukhuthaza ukuba izibhedlela ezinengi zibelaleli phisili elibizwa kuthwa yimifepristoni theblethi. Linceda kakhulu kulabobantwana abalezisu ezingekho emthethweni. Lezizisu ezingekho emthethweni zikhitshwa ngendlela elula kakhulu kanjalo engeke ibalimaze.

IBenylin. Isebhodleleni elilekhasi eliluhlaza ngaphansi. Kanjalo iyancedisa labo ababulwa ngumkhuhlane wesifuba kuthi njalo igcina isiyenza umuntu ebengathi ulobuthongo.

Ukudla lokhu kuncedisa labo abafuna ukwehlisa umzimba. Sekutholakele ukuba labo abalemizimba emikhulu banathe lokhu kudla kathathu ngelanga loba kabili ngeviki. Inengi labantu lisebenzisa lokhu kudla ephorijini loba esitshwaleni.

Nansi eminye imihlobohlobo yemithi kulabo ababulawa ngumkhuhlane wamehlo. Leyimithi ingamanzi. Uyakhuthazwa ukuthi ukuyithela phakathi kwelihlo, ube ungasalibambi ngezandla ezingcolileyo, kodwa uhlale okwesikhathi ungalinwaya njalo, ukuze liphole.

Amafutha lawa atholakala esegabheni elimnyama. Ancedisa kakhulu labo abalenwele eziqamukayo. Ungawagcobisa ekhanda ayanceda ukuba inwele zakho zihlale zikhazimula , zitshelela kanjalo zingaqamuki ekhanda. Labo abangela nwele kuyabancedisa njalo ukuba inwele zabo zikhule masinyane.

kulama philisi abizwa kuthiwa yi Emetrol Liquid ancedisa kakhulu kulabo abafikelwa ngumkhuhlane woku hlanza kanjalo awancedisa izisu ezibuhlungu ngakho mauwanatha mele uwanathe lamanzi amanengi

Amaphilisi ayancedisa kakhulu labo abahlutshwa ngumkhuhlane wemalariya. Bengawanatha nje kancane, ukuze bazivikele emkhuhlaneni wemalariya kodwa alesijeziso esithile. Ayahlanzisa ayenze umuntu azizwe etshaywa likhanda. Kunengi kanjalo.

Abantwana beskolo esithile esalapho batholakale bethwele umfanekiso othile obubhlawe ngamabala amakhulu ukuba hamba ngokuthula mbalisi wethu lokhu bekungemva kokuba omunye wababalisi wabo esetshiya isikolo sabo esisiyafundisa kwesinye isikolo

Kusekhaya ilanga liyatshisa kubetha umoya omnandi. Lezihlahla ziluhlaza zithe tshoko, amahlamvu azo ayakhanya ukuthi anethwe zimvula. Ugogo uhlezi ecansini, ukhangele ezinye zezinyoni azaziyo ngamabizo azo.

Odokotela bamazinyo abanengi bakhuthaza ukuthi umuntu ngamunye ngamunye ahlale kanjalo ehlanza amazinyo akhe kathathu ngelanga. Lokhu kuncedisa ukuba amazinyo angasuki ebesebola.

Indawo zokugcinela amaphilisi ancedisa kulaba abahlupheke kakhulu ngempilakahle sezinengi kakhulu emadolobheni. Kuncedisa lokhu ukuba izibhedlela zingahlali ziswela amaphilisi okwelapha izigulane. Kungakho lezizindawo zakhelwe eduze kwezibhedlela inengi lazo.

Umuthi obizwa uthiwa yibenylin uyancedisa kulabo abalezifuba, abakhwehlelayo izikhwehlela ezilamathambo kanjalo labazizwa bevaleka, uyavula imithambo yezifuba.

Odokotela babhode babhoda kunye labomongikazi befundisa ngezindlela abantu abangaziphatha ngayo ukuze bazivikele emikhuhlaneni eminengi esivamile. Lokho kukhuthazwe kakhulu ngumphathintambo wezempilakahle ukuze ancede umphakathi.

Untambo obona ngezempilakahle ukhuthaza ukuthi inengi lihambe liyehlola esibhedlela umkhuhlane weHIV leAids ukwenzela ukuthi bathole impilakahle engcono.

Ubaba ukhanya ejabule kakhulu, umkakhe ubelethile. Basesibhedlela udokotela sebancedisile ukuthi bayamukele umntwana wabo wokuqala.

Inengi labomama liphiwe nguhulumende okokufaka ngaphansi uma besesikhathini. Lokhu kuzabavikela kanjalo ukuba bangangcolisi izigqoko zabo lapho besesikhathini. Kulandelwe kanjalo yikuba bafundiswe ngakho ukuba bazakusebenzisa njani.

Ungabonizihlahla ziluhlaza tshoko, kutsho ngumnyaka wenala. Inala itsho ukuthi izulu linengi kakhulu, ngakho, abanengi ngesikhathi lesi abayandanga ukubebethelethelela izihlahla zabo ,bathembe lona izulu.

Lesi sihlahla siluhlaza tshoko, okutshengisa ukuthi singenwe ngamanzi amanengi ngesikhathi izulu lisina. Lesi sihlahla simile njalo duze lamatshe okutshengisa ukuthi indawo yakhona igcwele amatshe.

Nanti elinye iluba elikhangeleka limila endaweni ezigcwala amanzi. Iluba leli libomvu ngokombala kanjalo lingamila liyanaba libe likhulu kakhulu. lluba leli lincedisa ukuthi umhlaba ubukeke.

Minengi imikhuhlane etshiyeneyo eyesintu incedisa kakhulu emikhuhlaneni eminengi engaba ngeyezifuba loba inhlupho ezingaba khona enyaweni, loba imkhuhlane yesifo senhliziyo, owekhanda, kanye leminye njalo engatholakala emzimbeni yabantwana.

Izihlahla zesintu ezinengi sezincedise kakhulu izigulane elizweni lakithi. Lezizihlahla zithenjiwe ukuba ziyancedisa ukudlula amaphilisi ngoba amaphilisi asuka abulale umzimba kulezihlahla zesintu.

Abantu abanengi sebenatha itiye yezihlahla lokho kubancedisa ukuba behlise imizimba yabo, ikakhulu asabelemzimba emkhulu. Kanjalo itiye leyi eyezihlahla iyanceda ukubulala amagcikwane atholakala emzimbeni.

Izihlahla zezithelo ezidliwayo, sezilinywe duze lemizi. Ezinye zalezi zihlahla ziyancedisa ukulapha imikhuhlane eminengi etshiyeneyo, enjenge mikhuhlane yezifuba. Nansi esinye sesihlahla.

Izihlahla ze"Aloe" ziluhlaza zithe tshoko kodwa ziyakhanya ukuthi kwezinye indawo azisathelelwa.I"Aloe" uona incedisa kakhulu kulabo abahlutshwa yizilonda londa emzimbeni. Ungayigcobisa welapheka lula.